muna iya kayan aikin mu na noma, muna yin su sosai da zagaje da irin abin da kake so. Kana san karma wanda ake hula da ita idan mutum ta halin yiwo ko yi zaka ga mutum ya iya zuwa ya dauki garma ya tafi makera domin a yi mai irin ta. In yanada irin da yake so sai ya sayar ko ye, sai ya je da irin kalan wanda yake so a buga mishi ita, a yi mai ita, a gina mai ita. to in bani yi ma zaka ga wani lokaci amfani da shi namu wanda muke ala ya fi wanda batu dake siyarwa. Muna amfani da abin zaka ganshi lafiya lau shekara da shekaru. Muna ajiye shi waje mai kyau wanda mun san tsaftacaccen wuri, ba wani kwaro dai zai hau ma jikin shi balle ya mishi illa a jikin katakon shi, domin dai ƙarfe ba zai ciwu ba kwaro ba. In kuma na bature ne, shi zaka ga kaje ka siye da tsada kuma ya zo yayi saurin lalacewa. To kaga hadin na gida da muke haɗa abinmu, wannan ya fi mana mu haɗa abin mu mu yi amfani da kayan mu ba tare da wani dogon tashin hankali ko hayaniya ba. Idan ku ka zo can kuma daga baya sai kaga ɗan abu fa wanda za a ɗan ƙara ne kawai a siye a yi mai kyau. Amma namu nan da muke haɗa wa sai kaga an ce gara a je a siya na bature ana ganin na bature ya fi ƙarfi inganci alhali wanda muke a gidan ma sai kaga ya fi na bature. Shi na bature kawai aka yi amfani da kila an sa shi a leda ko ko an ɗan sa shi a ɗan wani guri wanda za a ce na ɗan wayewa haka. Wanda za a ce dole dole a yi wannan abin mai kyau sai ka zo kayi amfani da shi ka gane ba mai kyau bane kwata kwata sam sam. Mun haɗa na gidan zakaga mu ne muke amfani da abin nan mai kyau da

ai yanzu kam komi wanda mu kan yi amfani da ita na zuwa gona harkar noma da ita na gargajiya ne ba tare da wani abun nan wai ace an haɗa da na'ura ko mi a'a zallan ta gaba ɗayan ta na gargajiya ne ɗauketa garma ce na tafi da ita na soma aiki na soma na soma aiki na soma aiki ba ko hutawa saboda itace aikin abun aikin mu na gargajiya da muke da ita patanya garma majingidi lauje adda gatari duk zaka ga mu kan yi amfani da su ta wasu nau'oin gatari mu kan yi amfani da shi don sare wani sassaƙi wanda a gonar in ya ƙi don patanya ba ze iya cire mana ba ko garma se muyi amfani da gatari ita patanya kuma muna amfani da ita don noma ne irin noman da in mun riga mun yi shi se can a zo a yi shi ko mai zaka ga ya tafi yanda ya kamata ita kuma garma muna amfani da ita ne idan patanya ta gaza haƙo ƙasan da muke amfani da ita a gona ka ga ko duk kayan gargajiya ne da muke amfani ne da su wanda gaba ɗaya in dai wai tun ban ma a haife ni ba ake amfani da wa'ennan abubuwan, ka ga sun zama na gargajiya tun iyaye da kakanni an ci azziki da su kuma ana kan cin azzikin har yanzu noma sana'an annabawa ne noma da kiwo sana'an annabawa ne wannan ka ga lafiya lau ze tafi yanda ya kamata saboda duk abubuwan na gargajiya kake amfani da shi to ka riga ka san su ba tare da se an zo ana ɓata lokaci ba can in ya zo daga baya se ka kai in dai aka ce ma

shi wani ma'aikaci ne da ya kawo mana yanda ake yin kayan aikin to na farko da ya zo mana da yanda ake yin kayan aikin da su ya koya mana ma yanda kayan aikin suke muka ce to ka zo mana da cigaba da muke so a cikin al'ummanmu kenan da ya zo mana da shi se muke cewa to se mu zauna a koya mana yanda um kayan aikin suke zuwa se mu koya don mu ma mu koya ma wa waƴan su musamman ƙannan mu da um suke tasowa yanzu um mu koya mu su tunda mu ma ya koya mana a cikin mu da muke tare da shi be yi mana mugunta ba muka samu dai ya koya mana kuma yana kan koya mana har yanzu saboda ta nan ne muke samun kayan aiki cikin mu da duk abinda ya kamata se kuma shi da yayin da ya tashi na da mu ya kan ɗan ansa wani abu a hannun mu wanda ze rage mishi raɗaɗi da ɗan rage wasu kafa musamman in kana da oga wanda zaka ga akwai hidima na iyali wanda zaka ga se an lallaɓa se a hankali da gurin hidiman iyali yanzu ba nan kusa ba se wanda Allah ya so zaka ganshi shiyasa yayin da yake koya mana wannan sana'o'in kayan aikin muke karɓar su wajen jama'a mu ke zuwa ma wajen jama'a muna tarairayo su dan su zo a zauna um a gudu tare a tsira tare gaba ɗaya se can se ka ga me koya ma aikin ka koyo shi cikin sauƙi

Sosai kam muna saida abubuwa da dama a cikin kasuwan mu duk wani abu da ka sani ana saida shi a kasuwanni daban-daban saboda mu kasuwan mu babban kasuwa ce ba wai ƙaramar kasuwa ce da zaka zo ka ga ana saida wannan ba'a saida wannan ba, a'a se dai in ka je nan shagon baka samu kalar wanda kake so ba se ka matsa wani shagon ka samu kalan wanda kake so zaka su saida hatsi a kasuwa za'a ga kasuwa tana da girma kowa kowa da kazo saida kaya da hatsin naka da ka zo saida duk kowa zaka ga yana rababin ta balle in ganta suna da kyau za'a ci riba a jikin ta zaka ga an zo ana ribibin ta saboda an san dole-dole zaka ba su a rahusa me sauƙi don a shiga kasuwan kasuwa tayi kyau. In shinkafa ce ita ma idan ka shigo da ita muna da nau'ika na shinkafa daban-daban, kamar irin na shinkafa muna da iri nau'ika daban-daban kaman irin su Jamila; shinkafa ce wanda idan aka zauna aka gyara ta aka sa ta a buhu ma ka ce tamkar wanda ƴaƴan masu kuɗi suke siyan ta ne suke kaiwa gida da sunan sun sai shinkafa me tsada alhani kuwa a cikin rahusa me sauƙi aka siye ta kawai an sarrafa ta ne da aka sarrafa ta kawai se komai ka ga ya zauna dai-dai a cikin al'umma saboda ai da ka shiga kasuwan ka san kasuwan tana nan abun ya zauna ne dai-dai da kai, 'yawwa an zauna an yi ciniki an baka kuɗin ka to ka ga kaiwa da dawowa a cikin wannan kasuwan ka ga tai riba kuma kullum se an fita wannan kasuwa ba rana ace wai yau akwai ranar kasuwa gobe babu, a'a se dai yau ace an fi yawa gobe ba'a yi yawa ba amma kullum kullum se ka ga ana da yawa.

Yauwa nau'ikan namu da muke da su cikin al'ummarmu za mu yi muku amfani da shi ta kwarewa bashi inna baka kayana ka tafimin da shi kuma bayan ka tafi da shi to sai in baka lokaci kaɗan shi ne muke kirarsa da lamini a cikin al'ummu na yanki sai na ɗauki kayana na baka idan naima lamunin a ci na baka kayan miliyan ɗaya to sai ka je ka kasa in ba ka bani ko sisi a hannu na ba ka je ka kasa bayan ka kasa tss sai ya zo kasuwa tana ci kasuwa tana ci ka ƙi zuwa ka kawomin kuɗi na baka wannan kaya nan miliyan ɗaya hmm in na koma ina bibiyar ka zo ka bani kuɗi na sai ganni ka dingi nuna min kamar ka fi ni wayo mts to ka ga nan ba za mu daidaita da kai ba ko gobe ka zo idan ban ga kaya na ba zan yi addu'a na hannun ka ma su fito tunda ka nuna min kai mai wayo ne ka ga ni ba ka sona da ci gaba kai da kake ƙoƙarin cigaba ni sam-sam-sam iko yi wa shi ya sa nan nan ni kaina na ɗau bashi na bawa wani ƙarshenta a harka ta kasuwanci ya har yau kuɗi na bai ko fita ba sam-san-sam baiko fita ba ɗiɗ sai ya zo innai masa maganar kuɗin ma sai ya dunga yin fushi yana ɓacin rai saboda mai zan yi masa magana na kuma yi masa lallen lamini akan kuɗaɗe na da suke hannun shi domin yanzu zai iya yi ya sallamaini to amma sai yana nuna min ba haka ba sai na gaji na gaji na gaji da yi masa lamini domin ya zo ya bani ƴan kuɗi na an ce a cigaba da harka ta kasuwanci ya ƙiya

Ƙalubale na biyan bashi, shine akwai wanda za ka ga an yi shi tun da farko, an yi shi ana bashi da ruwa. To, ƙalubalen fa shine idan ka zauna ka ce ta wani ɓangaren in kana neman manyan kuɗaɗe, ka ƙosa sai kai kuɗi. In ka je cin bashin, akwai fa ƙalubale manya-manya a ciki. Wanda na farko, Allah ma baya so. Kaga kamar a baka milliyan biyu, a ce sai ka bada naira dubu ɗari biyar in ka zo biya. Kaga wannan bashi da ruwa zalla ke ciki. To, amma mutanen mu yanzu sai ido na rufewa, wani ma sai ka ji yace maka ma in ya je ya ansa ma, ze je yai sadaka da shi ne wai shi Allah dai zai bashi lada. Alhanin kayan da ka san fa wani ma kayan ba ma ta dai-dai aka samenshi ba, kuma ka sani sai ka je ka taak’e sani. Shi yasa za ka ga ƙalubale ya rage nasu. In ma da su ci, su ci. In ba zasu ci ba toh. Amma shi cikin dai al’umma, bashi dai hanji ce, tana cikin kowa. To, amma wanda bai zauna yayi ma kanshi karatun ta natsu ba, to wallahi tallahi akwai matsala. Wallahi akwai matsala babba. Wanda zaka ga shi wannan lamuni da za ai maka na ka zo ka biya kuɗin nan, za ka ga in ka zauna, za ka ga wani ma bai ma da hanyan da zai zo har ya zo ya biya wannan kuɗin, ba ya ma da hanyar ta. Amma kuma ya je ya ci, shi ɗan rigima sai ya je an yi rigima da shi. To, kuma rigimar kaga ta zo ta ɓare mishi ba tare da ya ci nasara ba, tunda shine ba shi da gaskiya. Ka ga an yi wannan an yi wannan, an yi wannan an yi wannan, to ka gani. Sai sa ni yanzu a al’amuran nan yanzu, Allah yasa mu dace kawai shi ne. Amma nau’ikan bashi yanzu ba su yi ba. Bare mutuwar na ci kaman…

Akwai biyan sassaucin kudi ga manoma akwai su kuma su na da yawa kaman yanzu ka ansa taki na misali bashi toh ka anshe shi bashi, ka fa san bashi ka ci, ka ansa iri, ita ma bashi, toh ace fili, ita ma ka anshe ta bashi, galla wanda za ka yi noma, ka anshe ta bashi toh sai kaima komai wanda kake hidima da ita a wannan lokacin, duk na bashi ne, toh sai ya kai mu kuma in aka yi magana sai ya ga kaman ba a kaunan ka, kai da kai arziki ne, waya mutu waya tashi de, a sauwake, za ka ga idan an san misali, karfin ka, ka ansu takin na dubu dari ne, a ce toh lamuni da muka maka na bashi, ka bamu dubu biyar du sati du sati, ka biya ma dubu biyar du sati dubu biyar muke bukata a hannun ka, toh kai in kana ganin hakan ya yi maka sai ka ce, zaka biya, idan bai maka ba, toh sai ka ce gabadaya ka zauna ka lissafa sai ka gani menene mafitan ka a ciki yayi maka a du wata ka biya dubu biyar din koko bai maka ba idan yai maka toh sai ka ansa musu za ka biya, idan bai maka ba, sai kai in misali za ka iya biya, sai ka ce za ka biya dubu uku, du wata, toh su kuma su ji, in ya musu toh in bai musu ba sai su fada maka su, ga iya su yanda suke so. Shi ma mai shinkafa sai ya zo yai maka na shi ya ce maka, shi kuma ya na so ka biya shi, dubu goma ne du wata, toh shi ma, sai ku daidaita da shi ka ji idan mai yuwa ne sai kai shi kuma a lokacin, in ka na da yadda za ka yi, sai ka ce za ka fara bashi dubu biyar, shi kuma du wata, shi mai fili shi ma, mai fili in ka ansa, shi kuma sai ka ce shi ma zaka fara bashi dubu biyar.

wannan biyan ƙarancin kuɗi na a cikin manoma yana da wuya wanda gaba ɗaya in ka ka lura kwata-kwata zaka ga al'umma manoman namu na yanzu da muke da shi wani abun na su be ƙarancin ba amma se ka ga suna nuna maka yayi ƙaranci don su kira ma kan su babu kuma babun nan fa bala'i ne in ta zauna ma mutum a jiki in ta zauna ma mutum a jiki bala'i ce to amma basu gane haka se ka ga suna yin wani abu wanda ba shi ne ba wanda zaka ga kawai sun zo suna yaɗa jita-jitan abu kaza be tsada ba se yai tsada zan siyar to kak kuma lamanin da ka mi shi a lookacin girbi ɗin nan to um zaka iya mi shi lamani wanda lamanin ze kai lokacin da kayan hatsin da yake so sunyi tsada to in ka ga ba zaka iya mi shi ba se kace shi yaje ya nemo maka kuɗin ka kai ba zaka iya jiran wannan lokacin ba saboda tun yanzu ne ya kamata a biya ka kuɗin ka kayi hidiman ka da shi ba sai ka ga mutum wai da sunan wai ka ce mi shi wai a zo a temake ka kuma bayan kai baka temaki kanka ba baka temaki kanka ba sam sam sam saboda ga wanda ya temake ka amma kai kana neman ka cutar da shi shi yasa ƙarancin lokacin ƙarancin girbi kawai tunda mutum zaka a babban girbin be biya ka hakkin ka ba to a wannan ya zauna ya biya ka hakkin ka kawai se kuyi maganan da ze dace bayan maganan da ya dace se daga baya ku de-de ta idan zaka iya barin mi shi ka mi shi lamanin har ayi babban girbi to idan ba zaka iya ba tunda a kan ƙaramin girbin nan um kawai ka je ka ansa abubuwan ka ko a cikin abinda ya girbe ne ka ansa na de-de kuɗin ka ka yi gaba ka ƙyale shi

um Shiri sosai wanda muke da shi don waɗan tallafa musu wajan ƙarancin lokacin girbi. Kaman yanzu na shiri na shuka um hecter biyu, toh lokacin girbi in ya taso a wannan lokacin sai ka ga a wannan lokacin ina neman kuɗin da zanje ai min girbi ba ni da ita. Toh, ba wai komi bane kawai dai lamarurrukan ne, bawai don bani da kuɗin ba, bawai a'a zan dai zauna inyi lissafi, in lissafa abunda ya kamata ba wai samsamsam inzo inyi [hiss] abunda ba shine ba. Lokacin da zan zo in yi girbin abina, tana ta da na tashi na zo, zan nemi ma'aikata na, bayan na nemi ma'aikata na, za mu zauna da su, bayan na zauna da su, zamu tattauna. Ni fa ga shi kuɗi kaza nike da shi ina son za ai min girbi, sai muji na bakin su, idan zai yiwu za su cemin zai yiwu, idan ba zai yiwu ba sai su gaya min ba zai yiwu ba, toh ka ga sai mu daidaita da su, inji yadda za mu daidaita ɗin, lafiya lau wanda za ka ga komai da komai yana tafiya yanda ya kamata. Amma ko in dai suka zo [hiss] ni ina kaza suna kaza, su in ina kaza suna kaza, toh kaga alamun [hiss] ba seniority, ba shugabanci a ciki, kuma bayan ba shugabanci, kuma ni wanda za su ma aikin ban karrama kaina ba, inda na karrama kaina, toh za ka ga suma kansu dolen su, dolen su ko da me suke su karrama kan su. Toh, amma in dai ko ba hakan ba, toh za ka ga wannan lokacin sai ka ga um mutane wannan na iya gaya ma magana kala dabam, wannan na iya gaya ma magana kala dabam. Kai da magana da gaba ɗaya zaka zo ka zauna, bawai magana ne na azo a gani ba gaba ɗaya, tsakanin kai da yaro, sai ka ga yana gaya ma maganan da ba shi ne ba. Toh bai yi ba, be ko yi ba samsamsam.

abu mafi mahimmanci saka hannun jari a harkokin aikin gona shine wanda fa idan kafa tsaya fa in dai fa kaje ka saka dukiyan ka a waje ba fa ka tsaya kana kula da ita yanda ya dace ba ka mata duk abinda ya kamata to za fa kaga gaskiya se fa abunda ka gani yauwa saboda idan ka tsaya ka lura da kyau za ka ga wani zubin al'amuran mutanen namu zaka ga wai mutum ne ka zauna wai ka zo ku zauna ku temaki juna amma se kaga shi yana nuna maka ya fi ka wayo to wannan wane irin abu ne ba ma abu ne me yiwuwa ba saboda idan ka zauna ka kalle shi hidima aka ce ta hannun jari to idan hannun jari aka ce in ba abu da yawa to zaka ga wani zubin in abun yayi yawa wani zubin zaka ga akwai riba a ciki wani zubin kuma zaka ga akwai faɗuwa riban menene a ciki za ka ga kun gama kowa an raba an bashi nashi ba tare da rigima ba faɗuwan ita ce zaka ga a koma ayita rigima wane yana wane ya cuce ni wane ya cuce ni wane ya cuce ni wane ya cuce ni wannan na ai wane ne shi ya cutan shi ne komi ke hannun shi ka ga ai shima wannan wani abu ne wanda gaba ɗaya in ka tsaya ka kalla da kyau ba abu ne me mahimmanci ba wanda zaka ga wa inda shi wannan hannun jarin ya haifar se kuma na biyu shi hannun jari wani zubin shi ba ze zo se dai ya baku aron kuɗin kuje ku sa ku zo ku kawo mi shi riba idan kuka kawo mi shi riba to zaka ga shi yake iya na shi kawai da an siyar ko tayi kyau ko bata yi kyau ba shi dai a zo a bashi kuɗin shi kun ga wannan shi wannan be shiga sabgar ku na harkar ta noman ba in noma ne akayi da ita be shiga ba in kuma ya shiga to ka ga ta faɗa da shi kenan in ma tayi kyau